kuni misilete aana leellannohu ishineho mittowa giira qansara ganba assinoonni ayyirenke bowanyetenni daafantaakki gede.

Hara da"attonna daramate yaa mitte basera haaruri woy anfe egenninoonnikki oli kairo mannu noo bayichinni wole bayicho darame harara dandaanno. Tenne daramatenna daa"attote yinanni.

misilete aana noori noohu mineho minu konnira maxxate huxxa huxxinoonni gibbete giddoonni haanja haqqe ayyire dancha uyiitannota kayiinsoonni mineho qalame haanja gannoonni addintanni biifannonna

Rosoho yinannihu anfoonnikkire afatenna babbaxxitino owaante aate horoonsi'neemmoho roso ronse jawa egenno afi'nannita xawisannoho rosu mannu beettira egennote minceeti

misilete aana leellannohu rosaano rosicho adhitara minnoonni mineeti kuni min haanja qalamenninna woriido booratenni qalamenni borreessine aanase buurre biifinsoonni addankanni enne giddoonni rosatenna rosicho adhate baxisanno.

Adawu Agaraano yineemmoti babbaxxino garinni mangitete gonne ikkite uurrite mannu giwamannokki gede agartannoreeti insano poolise, makkalakiyunna federaalete.

misilete aana leellennohuno gobba saada wee'nicho yinanniho ofollino haqqicho su'mino daadakko yinannite albasi kawa hige daadakko amaxxe farrosi eele qole tuge ofollino biifanno garinni albasi kawa hige la'anni no,

Tini misilete aana leeltannori ortodokisete ammanaasineeti. Insano gawureelira, mikaeelira ,sagaddanno, maaramino amma'nitinno.

misilete aana leellannohu qeedhicha biifado beettooti qolo uddirino addanka biifanno foonchi lolahannowa kinchu aana ofallino ofallosino biiffannotenna baxissannote.

Owaantete yinanniti ku'u koiira mimmittoho aanno kaa'losheeeti kuni kaa'looshino mimmitinsara owaanteteninna baxillunni mimmito kaa'lano garaati ku'u ko'ee Irikkisanno garaati.

Giwirinnaho yinanniri giwirinnuyti saadano heera dandiitanno lukkuwuno heera dandaanno murono heedhara dandiitanno kuri baala gamba assine giwirinnu dancha owaante aanni lossaranna kaa'lara dandaanno

misilete aana leeltannoti umoho buudhinanni qiwaateeti aliidose haanja tuana tuantino woriidose bullate mitteenni ganba assine mittowa duunnoonni.

Misile aana leellannonkehu qunqumashsho shaanaati konne shaana duuchu manni hidhe horonsirara abbine diikote duunnoonni duunino beettino duumo jakkeeta uddirinoho hidhanni noohuno albaani noohuno duucha mannaati.

Misilete aana leeltannoti xawaame woyi lagaame baattooti mereerose gadawu no boonu no mannu gangalatate dibiiffannonna dibaxissanno.

Muuziiqaho yineemmori begenaho, dibbete kiboordete maayiikete babbaxxinore huuro aanno uduunne gamba assine muuziiqaho yaa dandiineemmo.

Afantino gashaano yinneemmoti alamete gashaanchi Tiramphiti Itophiyu gashshaanchi Abiyiti Sidaamu Gashaanchi kayinni Destati ,kuriu afantinonna gobbate leellatino gashaanoti.

sicconna badooshshe yineemmohu mereeroho qansoonni kutaati badooshshu ku'u ku'iiwa sa'annokki gede mereeroho uurrinsoonni haqqaati.

Misilete aana leellannohu baxisannonna biifanno garinni haqqete giddo minnoonni mineeti. kuni mini addankanni iibbillu heerannokkiwa dancha haqqa ayyire aannoha gonnesira kaanse worroonni. heeratenna caa'late baxisanno.

Misilete aana nooti buddeenu mixashshooti danase kolishshote worroonnise baatto uulla bushshu aanaati ikkite ofoltino gari buddeena ganate biiffino

Kuni misilete aana noohu daraarchoho. Biifate halchine baaldete giddo bushsha worre kayinsoonni. Illete la'ate addinta baxisannonna halchishanno.

Kuri misilete aana noori geerra mannaati. Awuuweno fultinonsa illensara manantsire widhitino suufe kolishsho uddidhino. Alba higge uurritino garinni odoo mimmitoho uyitanni hasaabbanni noore labbanno.

Misilete aana leellannori intanniri duunamino baayiichooti muuze awukaato paapayu mango hattono kiilo no. Lamu manni kawa hige daanni no.

Tini misilete aana nooti agilgiletenna duucha zambeellubbaati. Lowo mannino hidhe horoonsira dandaanno. Worroonni garino mannaho injaanno garinni maraxire hidhara doodhara dandaanno.

Misilete aana leellannori sidaamu budu meentooti angansara saattichonna siqqo amade hano kadara salfe uurrino. Badhensaanni kolishshu makeeni no. Addankanni biifanninna baxisanno.

Misilete aana leeltannoti rosaanote ofoltino gari biiffannoho mitu heeshshi yite borreessitanni no mitu bilakiborde la'anni no mitteenni gamba yite rossanni noo gari biiffanno.

Tini misilete aanna leelitanoti appilete, gumaseno bulidhe ittate injiitano garini le'ino darichiseno haanjire biiffano

Tini misilete aana noori seennu rosaanooti. Uyinoonninsa owaante garinni xiinxallanno gari baxisannoho. La"annohurano biifannoho.

Tini misilete aana leeltannonketi sidaamu gobba lagaamenna bagaame, gaarranna ilaalla noote. giddosi noo muro haanja, weese noote giduno danchu garinni bullire biifino.

Tini misilete aana leeltannoti bunaho, awukaadote, muuzete dikkote duu'noonni mannu ofollino hidhanno mannira addintanni baxissanno

tini misilete aana leeltannoti sidaamu sidaamu quchumira biiffannona baxissanno gangalatate injiitanno doogooti mitu mitu uurre daa'atanni no mitu haranni no.

tini misilete aana leeltannoti lame qeedhoota oosootinna timaattimete mittu ofolle uulla duunanni no mittu saaxinete giddo woranni no horonsiranno mannira addanka qineessite biddi assitanni no.

tenne misile aana leellannohu sidaamu mannaati kuni manni mereeroho hokkichoho waasa karre diriirsineenna itara alba hige ofollino budinsa addankanni baxisannohonna xaggeeffachishannoho'

Kuri misilete aana leellannori yakka fulinoha sidaamu meento lawanno. Uddanonsa addintanni uddirino gari baxisanno. Bukkichinsano adda biifinoho. Horontanni xaggeeffachishanno garinni daa"ata dandiinanninsa.

Misilete aana leellannonkehu hogowaancho loosaasincho kaameelaati. Kuni kaameeli danasi duumonna kolishsho afirinoho. Goommisino tonneho. Addankanni loosanno woyite loosisi owaataho.

tini misilete aana leeltannoti qayyisirete giwirinnu uyiino owaante garinni assine kayiinsoonni gari horo aate laalate addintanni biiffe leeltanno.

kuni misilete aan la'neemmohu winxoonni hayiixeeti qaccesiinni biifado haanja muro haqqe no gumisino moolanno wote dancha ikke leellanno.

tini misilete aana leeltannoti baadi xaggaati yinannite shiqote tini shiqo noohu xeeqete giddo afoose seekkine erre giddose tuancho safarrannihano worre worroonni duuchurira horonsirate kaa'litannote

sidaamu manni baxisannohonna biifannoho ayiirradoho, budinsano geinoho ge'leetinoho afattonsano manna baala baxissannote kuni manni addankanni biifadohonna daa''antannire afirino mannaati.